circuit bi cycle bi nii la
waa mais defee naa ne si seen i jàngat <noise>
waaw
<noise> parce que gisoon nañu ay at DPV yore woon na ay bu vert yoo xam ne ay sax daf leen ne nun tay bii defe naa ne DPV def na loolu
bii bii bokkul ak sax yi moom bii moom c' est problème boobu beneen la waaw kii moom tas ko mi ngi mel ne criquet pelerin rekk maanaam njéeréer bi ñuy wax schistocerta
waaw
kooku moo moo moo mais bii c' est un tueur <laughs> timide waaw kii day dóor si suuf xam nga njéeréer bu naawoon fii

waaw

kon ba kooku lu lu lu lu mu gën a gaaw gaaw nit ñi def si seen loxo ñépp jóg si Sénégal war na noo wax DPV nag mu ngi lu mu mën mi ngi koy def actuellement ñu ngi formation ba Kolda pare nan Nioro mais dem nan Kolda FAO ñoo ñu jàppaleegum joxaguñ nañ ñu ay pompag ay lu ne mais ba léegi ñun xamu ba léegi est ce que pomp kii est utile
ndax <hesitation> pomp bee bee pomp bee li ngeen di def rekk

ay affiches aphiscora sivora ñu koy wax <hesitation> puceron ak ay amsectamonono yi ni ko amsecta yi
waaw
waaw mais yooyu yépp fu nuy fu fu nuy <hesitation> feesee kenn du fa jooyu góom waaw <laughs>
dëgg la
ñooñu ñépp du dara waaw mën nañ leen a ray léegi boo ñëwee si benn champ bu infesté boo xam ne bi da nga koy gis ba tool bi yépp nar a yàqu
waaw
bu tawee

ou le fleuve est <hesitation> complate et enrayé waaw mais kii moom dafa doon problème boo xam ne day doog a ñëw dëkk bu mu dugg nu tiit danuy tiit la chenille d' automne moom vraiment mënumalaa expliqué sax nu mu demee <breath>

il faut ñépp tëb def ci seen moyen léegi yow boo ko gisee ci tool bi ba jëlel sa famille rekk ñu gis boo xam ne attaqué na rekk waaw
waaw
l' attaque est est n' est pas coloré aux infestation léegi yow duggal ci biir rekk ngay dindi ngeen génn génne ko <hesitation> boxom ko ray ko waaw sànni fële waaw jeex na peut êtr en attendant <noise> ñu am ay moyens
waaw mais chef loolu tamit mbaa du jeexal sa sa sa tool

waaw
waaw seet ba <hesitation> ba génne ko
waaw
nga nga bóom ko kii ko waaw <hesitation> <hesitation> am na ay méthodes yu bari ndax ISRA sax mën nañu see aidé mais ba léegi danoo gisagul benn <hesitation> <breath> <hesitation> mën na koo mën na koo enrayé ndax bu njëkk ba amoon na fi lu mel nii mais si la cochenille du manioc amoon na fi mais danoo prélevé ay coccinelles la ñu mujj a wut <hesitation> de def ay laché waaw ñu entre dans la population <hesitation> ma <hesitation> fertile daal daal di <hesitation> kii ya ñu am nen yu yu mu am rekk mais nen yu nu am day day day kii bu nu ko laalee rek nen yu nu am day toj méthode boobu moo kii ba mu jóge fi booba ñooñu manioc rekk la doon attaqué waaw une cochenille du manioc loolu la nu ko aaree te bii nag xamaguñu lan lan lan ban méthode lan ko kiyee
waaw monsieur Diakhoupa boo
xa gisaguñu ko ndax loo xam lu la bett mën la day doog a dugg moo tax ñu ñu commencé séminaire yeeg yépp waaw danoo munut a nag gox bu ne nga mën faa taxaw
waa
mais boo ñëwee si rajo bii ku ku ko dégg <hesitation> digal ko sa moroom léegi ñoom ñépp ñu xam ko taxaw si waaw waaw rotation culturale mën na mën na ko dindi
waaw
en attendant boo defee fii mboq nga def fa dugub nga di ko def rotation culturale

kii sànq <hesitation> ñaari auditeurs yii dugg maanaam Moussa ak Chérif
waaw
ñoom nee na
bàyyiwul dara waaw
du dugub
ah lu ma la wax nee naa la quatre vingt espèces
waa léegi
waaw
wala <hesitation> ren wi sax nga bayandoo dugub fii
waa
bay mboq fii dem bayi leneen fële
waa
waa mais est ce que du <hesitation> est ce yooyu dinañ mën a waaw
GA maïs bi am na ci
waaw
léegi nga mu attaqué na
RTS tamba alloo waaw Waly Camara Saare Birame

<hesitation> Fally Camara Saare Birame ah

<hesitation> maasàllaa waaw jaaraama

<hesitation> sax boobu ñuy wax
waaw
moom bi muy gis moom tamit daanaka nee na dem na ba xoolkanam gi sax waaye mi ngi mel ni ay béjjén la yoo xam ne moo xu boo xoolee rëdd yi
waaw
nee na pegg yi tamit
waaw
traits yi day dem ba nekk bleu
mu ngoog kooku la boobu la boobu la <laughs>
ma ne ko nag ndax seetlu nga ko bu baax mu ne ma seetlu naa ko ba dama ko génne yi mu duggoon ci biir mboq bi
waaw
xool ko mais ñu xam ne ne tay kii li muy wax nii
waaw
moom la ñooñu sax

waaw
nee na toolu suuna boo fa duggee moom

njéeréer yi muy wax moom moo gën a garaaw njéeréer ndax moom fu mu dugg kenn waxatu ko <breath> day doog a ñëw day doog a dugg nag Sénégal moo tax fi mu ne nii ñépp tiit ñu ngi seet nag ban moyen lan koy mën a éradiquer

kon ce qui veut dire que moom bu duggee ci biir <hesitation> mboq mi
bu duggee si mboq mi
maanaam mboq mi bu duggee ci biir xam nga mboq mi am na <hesitation> ay xob
waaw
ndax xob yooyu dëpp ay * lay de wala bu am na fu muy jaar bay dugg ci biir
day day si bopp bi si xol bi lay dugg
ci xol bi lay dugg
xol bi lay dugg te bu duggee ci xol bi da ngay gis day bàyyi avant muy dugg ci biir

waaw
ay <hesitation> gannaaw kër

ma nga sa biir tëdd ne ne patt waaw

page adulte <hesitation> daal di développé daal di <hesitation>

waaw
nee na daal màgg na ba nga xam ne màgguwaay boo xam ne
waaw
<hesitation> bu ndaw la woon
waaw
mais léegi màgg na xool ko
waawaaw mu ngoog
mais sax boo xam ne dafa gaaw
waaw dafa gaaw dafa gaaw waaw
nee na ñoom si seen bopp <breath> <hesitation> <hesitation> DPV xam naa ne yaa ngi bàyyeekoo ci séminaire
waaw
ndax ci biir séminaire yi si seen séminaire yi ngeen def nii nii ay <hesitation> produits lañ leen wax wala ay <hesitation> maanaam yee nit ñi
waaw
naka lañ ci war a taxaw
waaw fi mu ne nii comme ni ma la ko mën a waxee rekk ñun de gé wax dëgg Yàlla génnee gu nu benn méthode boo xam ne bii mën na koo enrayer du produit chimique du lutte biologique benn benn benn méthode daa de lutte amaguñu ko waaw waxoon naa la fii nag amoon na benn méthode ISRA génne woon na ko am ay coccinelle yoo xam ne danu koo <hesitation> def ay lancé ñu dugg dans la population fertile yooyu ko problème mu <hesitation> manioc la cochenille du manioc mais comme bii benn la rekk waaw moom it sax la woon boo xam ne bii dafa ñu sonal waaye ñooñu looloo ko enrayé waaye bii moom wax dëgg Yàlla comme mi ngi doog a ñëw te ñu ngi gëstu xama gu ñu lan moo lan la lan lan moo koy saafara ba léegi ñun ay <hesitation> lii rek lan bëgg démultiplier l' information au niveau des paysans au niveau des au autorités <hesitation> religieuses et et cotumiers loolu rekk la nu mën fi mu ne nii pour le moment waaw pour ñépp bàyyi si xel waaw mais pour méthode de de lutte nii man wax dëgg Yàlla xama gu ma ko

si seen séminaire bi DPV moo demoon wala am na lu si mel ni ISRA <hesitation> ak DPV
waa ñoo combiné les moyens

ñoom dèjà dugal nañ si loxo FAO waaw
FAO ay

am na nag <hesitation> jënd nañ ay équipements nag

mais ba léegi daal vraiment ñun xama gu ñu ko <breath> man de à mon niveau xa xama gu ma <laughs>
puisque <laughs> yow moom monsieur Diakhoumpa moom

waaw
ban jàngat ak ban avertissement maanaam loo mën a joxe nit ñi yedd nit ñi

léeg-léeg dañuy dégg ne produits chimique yi tamit
waaw loolu produit chimique moom <hesitation> les directives ak ak clé de détermination bu ma sañoon gudd na gudd goo xam ne gii <laughs> ñu defoon bu ngeen ma mënoon accorder beneen semi beneen journée ñu mën ci wax ndax <laughs> thème bii
waaw
comme cochenille la <hesitation> chenille <hesitation> légionaire waaw boo commencé di dugg ci lee
dafa gudd
ndax am na directives yi <laughs> du jeex waaw waaw ak bu bu bu la dalee li koy saafara waaw jo wax naa la léegi ne la
waaw
<hesitation> produits yi moom boo ko xasee ba absorbé bul bul naanati meew kooku dama leen koy mosal rekk tuuti <laughs> wa

c' est meew moom
bu ko laal
waaw dèjà nettali naa la fii cas bi amoon Nioro waaw
man du ma ci du ma ci dugg sax
mi ngi fi bu fekkee ne absorbé nga ko demal nga wut këriñ charbon
waa
waaw <hesitation> boo ko dëbbee ba mu kii nga def ko si ndox
waa
boo ko naanee éponge universelle la nu ko tudee bu xasee dugg ba si biir bi day absorbé pesticides fu mu mën a ne da koy xëcc moom moom këriñ li bu gé boo demee di douche ba
dëgg la
loolu la <hesitation> beneen bi nga wut bu dee co <hesitation> kii la juróom-ñetti nen ngay wut nga dindi lu lu lu lu mboq lu jaune li nga teg ko fee li si des nga yëngal ko ba mu kii nga yëngal ko naan ko waaw fu mu ko nekk moom itamit da koy aggripé ci moom wala boog nga wut sa saabu saabu saabu bu bu bu kii waxu ma saabu
saabu nit ku ñuul yi RTS Tamba alloo
salaamaalikum *
waaleykum salaam

Souleymane Ba Gambidia
Souleymane Gambie Kotiari

<hesitation> maanaam maanaam lu mu lu muy wax fii
<hesitation> <hesitation> li mu wax waaw
<hesitation> waa li nga xam ne wa war nañu koo gëstu parce que ñoom ñoor aar nit ñi
<hesitation> <laughs> waa

ñoom ñooy aar si wàllum gàncax gi
waaw waaw wax nga dëgg
boo jaaxlee ci sa sa tool rekk il faut nga daw si
gis leen waawaaw

te <laughs> si guddi gi kese
waawaaw
Souley Souleymane xam nga loolu tamit <hesitation> lu doy waar la bu jigéen bi juróom fukki nen wala ñaar téeméeri nen lay nen
juróomi tée téeméeri nen
ba ñaari téeméeri nen mën na ko nen
loolu musiba la
musiba la kay <laughs>

ñun deuxièmement mooy si wàllu pour ñu am <hesitation> naan produit chimique daal même si wàllu suuf bu ñuul bi tamit <hesitation> dañu doon jàng si wàllu * bu njëkk bi

baykat bi di génn mais si wàllu meew mi comme que léegi man li ma gis si phytosanitaire bi léegi affaire bi dafa mel ni dafa xaw a am meew
waaw <laughs>
waa du ma wax si wàllu nit ñi pour ñu moytu ko nag nit ñi bu ñu la ku siy lay kuy gëstu di ñëw di la <hesitation> xamal * nga moytu loolu comme ça si wàllum mbirum meew bi bu loolu paasee nag xanaa maa ngi <hesitation> sant Youssouphe Sambala Sow

benn yoon kese la ñu daje
jërëjëf
merci jërëjëf

moom tamit <noise> <hesitation> Gambie fii ci Kotiari la nekk
waaw waaw
<hesitation> xam naa ne waxtaan wi nag <breath> <hesitation> daanaka sax mi moom <hesitation> ku ko dégg
waaw
ak ku ko gis
waaw
ute wu ñu
waaw
<breath> gis ko yow moom gis nga ko ba pare tay waxtaan wi faram fàcce na lépp xamal leen ne sax bi nu mu mel xama xëy na ñoom ampleur bi xamuñu ko woon waaye bi ngeen fi toogee di expliqué ampleur bi xam nañu ko te xam nañu tamit ne sax bi ni muy mel tamit
waaw baax na c' est ça
parce que importance baa ngi

dem nan fa ba gis ko kay
voilà <hesitation> kon nag <hesitation> nee na

<hesitation> naka la ñu koy ràññee wax nga ñu ko <hesitation> maanaam ni muy gaaw a dugg moom sax mi ni muy gaaw a dugg ci culture yi
waaw
<hesitation> laajte boobu <hesitation> ni muy gaaw dugg ci culture naka lay demee <smacks lips> ndaxte gaawaay boo xam ne
waaw
<hesitation> boo xoolee ay déchets yi muy bàyyi

bu subaa de mu nga ca biir sa xol ba lay ne moom fa lay tag <breath> waaye nag diggante bi dina laal ci xob yi xob yi ngay njëkk a gis ay ay bënn-bënn ak yooyu
waaw
mais bul loo bul yam si loolu ndax am na yeneen i gunóor yoo xam ne yii mën nanoo indi ay me même mandarga waaye bokkul waaye bo boo paasee loolu xob bi diggante xob yi si biir di nga ci gis <hesitation> excréments yi maanaam déchets yi
waaw
mu commencé kii booba nag mu ngay dugg buy dugg rekk day bàyyi lu bëri ci ci si ci kaw boobu sa xol ba nag lay dugg boo duggee kii yee kii yee si xol bi boo xoolee xool gisoo ko boo daggee gub bi boo ko kii yee mu gé nga gis mu génn boo ko bu génnee rekk nga gis traits yi ma lay wax traits yi jaunes yi

xam nga lée léegi li ñiy maanaam sax boobu parce que defe naa ne mboq mi bi muy ñëw <hesitation> ay do ay doom la mboq ay grains la woon
waaw
<hesitation> mais sax boobu ni muy fexee xanaaxëy na ci biir saako yi la nekkoon
waaw
mën nañoo wax ne sax <hesitation> maanaam <hesitation> ñëwin bi ni muy ñëwee
waaw
dina jaaxle tuuti
ni muy ñë même ni muy ni mu <breath>
RTS Tamba allo
allo Sadio Ba Saare Gedda
Sadio Ba Saare Gedda <hesitation> <hesitation> bisimilah

hélico

Sénégal

Ba
Ba jaaraama Ba
ok merci
waaw moom tamit lu leer la ci <noise> bëggoon <noise> waaw parce nee na mi ngi mel ne daanaka wax nañu ko pour ñoom Saare Gedda foofu fi mu nekk nii waaye mënut a ñàkk nag waaye nag dafa buggoon pour nga expliqué ko

waaw
noonu laa ko doon expliqué
waaw
ngir ëllëg bu ko gisee
waaw
mu xam
moom moom sax daanaka boo ko xoolee

voilà loolu laa ko wax ñu ngi ci dugg
végétal
waaw
da koy attaqué léegi moom sax xaw na xaw xaw na xaw na gis kii bi
<hesitation> sa sa Sadio Sadio Ba
Sadio Ba ndax mais nag na gën a def différence bi
lo loolu laa ko wax RTS Tamba alloo <breath> alloo <noise> ah waaw
héli <hesitation> bim bi mu nee laa xam ne kii <laughs> gis na gis na affaire bi waaye du moom
waaw
ña ay dafa niroog moom waa hélicoverpa bu njëkk ba héliotis
alloo salaamaaliykum
waaleykum salaam

bisimilah
Moussa Ba
Moussa Ba
Kousanaar
Kousanaar

ah maasàllaa jaaraama ah waa jaaraama

waaw moom tamit daanaka mi ngi doon mu nit dafa doon laajte
waaw
<hesitation> xamal naa ko nag sax bi nu mu mel <hesitation> kon nag <hesitation> waaw
la bëggoon a tontu tuuti rekk
Mou Moussa Ba ah
waaw Moussa Ba
waaw waaw
Mous bi ma njëkkoon laaj pour que héli Sadio
waaw
waaw moom <hesitation> moom yow yow xa daanaka gis nga ko

hélicoverpa bii mu wax nii
waaw
héli <hesitation> héliotis

mais kii nag si si si
waa
ak ci bopp bi waa moo leen di identifié
moo leen
bokkul dafa xaw a danoo niróo nag mais kii moom gan la fi day doog a ñëw

ba bu xasee kii fii ba <noise> <hesitation> day mujj tool yépp day day attaqué moo tax ñu ragal ko waaye moom gis na ko keneen ki lu mu wax
kii mu dafa moom tamit dafa doon laajte nee na sax bi na naka la mel
waa d' accord
mu ne baax na dina ci def xel bi
waaw
ba tay <hesitation> monsieur Diakhoumpa xam naa ne waxtu baa ngi ñu dab waaye tay tay tay <noise> yow sa jëmmu bopp <hesitation> bu ñu la laajte woon yan mesures ngay si naroon a jël noo doon def
<smacks lips> ah mesures yi il faut mu jugee sa kaw suñ direction rek ñoo mën a xamagum pour le moment ndax dafa affaires yi da xaalatunu woon sax ne dina dugg Sénégal mais day doog a dugg Sénégal moo tax ñuy gaawantu nag di def ay séminaire de formation waaw loo loo loo foofu la ñu yamagum mais méthode de de lu lu lutte préconisée waxaguñ ñu ko waaw wax dëgg Yàlla xamaguñu benn méthode boo xam ne rekk
<hesitation> <hesitation> mën na koo enrayer c' st am na sax si séminaire bi
ñu ne ndox mi da koy da koy da da mën na koo enrayer mais ndox mi <hesitation> gisaguñ ko testé gun ko bu doon puceron ñu di ko wax * wala boog muy amsecta à l' état larvaire moom bu tawee ci kawam la population est fortement réduit réduite <breath> maanaam day dëñ waaye kii moom wax dëgg Yàlla gan guy doog a ñëw nuyoogul sax munoo xam <laughs> la mu bëgg ak la mu bañ <laughs>
<laughs> kon nag <hesitation> monsieur Diakhoumpa <laughs> waxtu baa ngi ñu dab yan ñooy maanaam say kaddu yu mujj
ah xanaa di gërëm rekk autorités yi ma indi fii ba présenté muy gouverneur waaw mooy gouverneur tamba Ly Sada Ly ñoom daal vraiment maa ngi lay gërëm ba may ñëw laa ko tàggu ne ko maa ngi dem pour defi émission mu siy dégg dara wala lenee di di ma di ma si am ay mais comme rafet na wax bi rafet na lépp rafet na li may ñaan nag mooy nga invité waat ma beneen jour
insaa àllaa
ñu wax si affaire directives yeeg <laughs> ay clé de détermination yeeg yooyu li mmiy ray si si si àdduna
waaw
li muy ray <noise> laa ne

maanaam produits toxiques yi
waaw produits
waaw
insecte moom de reyul kenn gal moom kii bi lay attaqué culture yi
waaw mais si doomi aadama
produits toxiques yi li muy ray si doomu kenn xamul kenn mënu koo xayma waaw ay millions et des millions te par mégarde la ñu koy utilisé léeg-léeg nga jël <hesitation> butéel boo xam ne bii defoon na produit toxique moo tax ma ne la émission bi mënut a xew waaw lépp lu duuf lii waaw looloo tax ma ne la xaju fi ndax expliqué naa la ko waaw loolu mooy problème bi dañ cee defoon dara

mu dem rekk consommé ko daal di <hesitation> indi problème ndax produits yi <breath> par peti dose lay jàpp waaw li ñuy wax ay la dose laitale boobu bu fa eggul

jërëjëf monsieur Diakhoumpa

kon nag <music> mbokk yi maanaam baykat yi sàmmkat yi lii di seen waxtaan waaye nag insaa àllaa <music> feeg ñeex jeexul cere jeexul dinañ ci delluwaat nag kon nag mbokk yi ñu ngi leen gërëm di leen sant bu baax a baax Moustapha Guèye Youssouphe Sow